supperimaarkeetete mirte supperimaarkeetete mirte yaa mayaate supperimaarkeetete mirte hikiicho afantannote supperimaarkeetete mirtehirtannore maati yine woshshinanni

koatte koattete yineemmoti lekkankera wodhineemmota ikkite baxxitino hajara mittowa ha'neemmo woyte lekkankera wodhate lekanke kinchu woy gufichu ganannosekki gede agartannote

Adawu agaraano adawu agaraano yinemori gobate babaxinoha keere agarsisanoreeti yaate kuriuuwini adawu agaraano lowo horo uyitanonkereti yaate.

Giwirinna giwirinaho yaa mayaate giwirinaho marichi horo noosi giwirinaho yineemo woyite maatina maati giwirinu looso loosanore mayine woshinani.

Biifisa biifisate yaa mitoricho seekine hayishine ka`ne buko kisanokiwa xuru higanokiwa woroni uduunicho niifinsooni woyi biifisate yinani.

Sumuda sumudaho yaa mayate sumudaho marichi horo noosi sumudu hoogiro marichi qarri heerano sumudu nooki gobba tee yanara heedhano yite hedato.

roso rosoho yaa manchi beettira hasiissanno coye giddonni mittoho manchi beetti roso rosiha ikkiro egeenaamo ikkanno daafira ayiino roso rosa hasiissanno.

seesa seesaho yaa babbaxxino garinni mittu manchi danasi haayishshire umosi fixxire qiwaate buudhe fulannoha ikkiro kuni manchi seesino woy seesaho yinanni.

Baattotte ofollonna xagge, baattotte offolloti yaa kaalliiqi baatto hiito ase kalaqinoro la'atte xaggette yaa aliba ikkinore taarikke la'atte yaate

boohaarranni mereersha, boohaarranni mereersha yaa mayyaate boohaarranni mereersha yineemmo woyiite marichi afamannowaati boohaarranni mereersha maricho worroonni.

Godo'le godo'lete yaa mayyate, godo'le godo'linanni bayicho maati yine woshshinanni, godo'le godo'littanore mayinanni, godo'le godoshishanoha maati yinanni ?

Pollettikka, oollettikkaho yaa mayatte, pollettikku gadhano mayine woshinanni, pollettikka gashitinori marichi horo affidhanoha lawannohe attera

Egenshiishsha egenshiishshaho yaa mayyate egenshiishsha fushshine gannanni baayicho maati yinanni egenshiishsha fushshannoha mayinanni egenshiishsha maayiraati fushshinannihu

Supermaariketete mirte, supermaariketete mirte yaa mayate, supermaariketete mirte hiikicho afantanote, supermaariketete mirtera horose maatiro afooto